Paɣa n bɛ shitoɣu puuni ka la n nyili o nyina bin shɛŋa din mii lahi bɛ shitoɣu maa puuni n nyɛ chinchina chinchina maa mii nyɛla dabam dabam

Din bɛ Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ loori nim ayi n wurim wurim ʒɛya ka di nyɛla di tɔla taba n nyɛ sarati ka niraba kana ti ʒiya n yuunda ni bi nyɛ binshaɣu din niŋ maa

Paɣa kpɛm n bɛ jaara ni chimdi waagashe o ʒila kuɣu zuɣu ka gbubi suu o nuuni n ŋmahari waagashe maa silba ka o zaŋ tam kurifooti zuɣu n chimdi waagashe maa

Paɣasara ayi n ʒɛ Anfooni ŋo ni yino maa ʒɛla ʒɛvari tooni ka yino maa mii ʒɛ binwola nyaanga yino maa pilila zipili sabinli ka yɛ liiga shɛli din nyɛ baŋkom ka yino maa mii gba pili zipili sabinli ka yɛ liiga sabinli

Doo mini o bia n ʒi daani n diri bindirigu ka bia maa ŋmaai bindirigu niŋ o ba nolini

Nachimbili waɣanli n bɛ Anfooni ŋo ni o nyɛla zaɣ kanvaa ka yɛ neen dozim mini neen ʒiɛhi ka gbubi baaji o nuuni baaji maa gba nyɛla zaɣ ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ n ti pahi zipili shɛli din gba nyɛ zaɣ dozim ni ninkpara

Din bɛ Anfooni ŋo ni n nyɛ moɣali ka tihi piɛ n gili moɣali maa n ti pahi ŋarim dibaayi ka niraba ata ʒi ŋarim shɛli din baɣa tia maa ni piɛɣu ŋarim shɛli din mii pahari ayi maa ka niraba ayi bɛ di puuni n ti pahi piɛɣu

Niraba pam n ʒɛya ka bi puuni yino nyaɣa luŋa bia so ŋun nyaɣa luŋ maa o yɛla liiga piɛlli ka piri namda shɛli din nyɛ zaɣ dozim

Ninvuɣu bobgu n bɛ Anfooni ŋo ni bi nyɛla ban niŋdi kohamma ni damma bi ni kohari bin shɛŋa n nyɛ Boraadɛ naanzuwa ni alibarisa

Niraba ayi n bɛ Anfooni ŋo ni yino ʒɛla zuɣusaa ka yino mii ʒi kuɣu zuɣu ŋun ʒɛ zuɣusaa maa pilila woliɣi ka ga nuchɛ baŋa ka yɛ liiga piɛlli ŋun ʒɛ zuɣusaa maa mii maandila ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu

Silmiin paɣa n ʒɛ jaara puuni ka gbubi kaap ni dirigu o nuuni ka pam o zabiri o yɛla liiga din nyɛ zaɣ bankom ka so jinjɛm din nyɛ zaɣ ʒiɛ

Bidibsi anahi n bɛ moɣali puuni ni bi tooi kom bi niraba ata gbubila boɣati ka yino mii gbubi tahali n bɛ moɣali maa puuni

Tipa nim ayi n bɛ boɣali puuni n ti pahi Girɛda ka Girɛda maa toori tankpaɣu niŋdi tipa nim ayi maa puuni tipa nim ayi maa mii nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka girɛda maa mii nyɛ zaɣ dozim

Ninvuɣu so ŋun bɛ Anfooni ŋo ni nyɛla paɣa sabinli ŋun niŋdi daabiligu bee kohamma ni damma o yɛla liiga din nyɛ zaɣ baŋkom di mini zipiligu ka ʒi tahapoŋ o zuɣu ni binyɛri shɛŋa din bɛ tahapoŋ maa ni n nyɛ birash nima ni tulaalɛ nima ka gbubi shɛli o nuuni

Paɣaba mini dabba n bɛ anfooni ŋo puuni ka di nyɛla kom ni ka bi bɛ n toori kom niŋdi gbambihi ni ni bi nyɛnnyɛ bin nyɛ salima

Binshɛŋa din bɛ Anfooni ŋɔ puuni n nyɛ loori n ti pahi paasinja nima bi nyɛla ban yi soli chɛna ka nyɛ gamo soli maa zuɣu